Paɣa n ʒiya n chimdi boofurooto ka taha mini gaɣali ʒɛ o sani paɣaba ayi gba ʒila goonbili zuɣu ka bia ʒi bi puuni yino naba zuɣu bihi ayi ʒɛmi ka yino mii ʒiya

Niriba n za palli zuɣu ka piringa ye liiga sabinli ka pili zipil'sabinli ka pobi nye'pobrigu ka kpa ninkpari sabinli ka ga agogo sheba yela liiga ʒehi ka sheba ye liiga piɛla ka sheba ye liiga sabla ka sheba bobi bob'ʒehi ka sheba bobi bob'piɛla ka sheba pam bɛ zuɣuri ka loori piɛla za palli maa zuɣu.

Sarati n niŋ palli zuɣu ka loori nim ayi wurim ʒɛya loori piɛla ayi ʒɛla palli yaɣali ka loori karili gba ʒɛ palli yaɣali ka zoli bɛ sarati ŋɔ nyaanga dabba ayi ʒɛla loori nim ŋɔ nyaanga ka yɛ liiga piɛla

Paɣasara n doli palli ka so chinchina bi nyoɣani ka yɛ nyingokoriti bi zaa ha ʒila niɛma ka loori nimaayi ʒɛ bi nyaanga ka paɣa ʒɛya n yɛri yɛltɔɣa

Niriba n-laɣim be du karili ni shɛba ʒinʒiya ka shɛba zanzaya ka shɛba ye liiga sabila ka shɛba ka shɛba ye liiga piɛla ka shɛba ye liiga nuɣuso ka shɛba ye liiga dozim ka shɛba ye liiga ʒɛhi ka shɛba ye liiga vakahili ka takor'karakara be dini.